Noba la zeŋ zeŋ. Ba toore la nuwoor a ba nubiiri poɔ. Kyɛ ka ba mine su kparpeɛle, ka ba mine meŋ su kparsɔɔlɔ. Kyɛ ka ba ti tepuuru naŋ be daga poɔŋ a titi taa.

Kõɔ kõɔ la ka nobɔ kpɛ be a kõɔ poɔ. Ba taa la bokatiri a ɔnnɔ ne a kõɔ. Kaŋa su la kparOSU.ɔlaa kyɛ sɛ kuree. Ka kaŋa meŋ su kparoo k'o taa dɔr.

Teere la are. Ka noba bata meŋ are a be. Daga bɛrɛ ata meŋ bebe. Ka tepuuri be a dagar poɔ. Kaa nobɔ nyɔg ngɔg are re. Kaŋazaa maŋ nyɔgɛɛ a daga tepuur ka kaŋazaa meŋ nyɔg o daga tepuur.

Lɔɛ ane motori kᾱᾱ koɔroo zie la, ka noba araa be. Bamine sue kpare, kparepeɛl, kyɛ ka kaŋ meŋ su kparesɔglaa, kyɛ ka ba pɛgele woore. Lɔɛ ayi meŋ araa be, ka a lɔɔre kaŋ waa pelaa, ka kaŋ meŋ waa fo…

Nensaalba la zeŋ zeŋ, ka dɔɔkpoŋ kaŋ pɛgle kandel, kyɛ ka kõɔ kolee biŋ ba nimisogɔ, ka ba kuro kaŋ a zeŋ a kaara, a bibile kaŋ meŋ ba su kparoŋ, kyɛ o seɛ kuriwog, kaa kuree waa doɔre.

Bibiiri la zeŋ dakyaga zu, ka bɔtɔre biŋ ba ninsɔge, a bɔtɔre waa peɛl, kyɛ ka boŋkaŋa meŋ biŋ ba ninsɔge a waa sɔglaa.

Mui ne bɛŋɛ la ka ba dɔge ŋmaa eŋ laa poɔ. Ba ŋmaɛɛ zɛvaar dɔɔl a mui ne bɛŋɛ zu. Gyɛlee meŋ bebe a mui ne bɛŋɛ zu. Ka bɔɔdekyeene meŋ bebe a mui na ne bɛŋɛ zu.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

Bibile la gaŋe a deԑnԑ ne bibilii kae ne lͻԑ. A bie su la kparoŋ pelaa, nu ŋmaara kyԑ seԑ kuri wogiri meŋ. Pelee meŋ biŋ la a bie puoriŋ.